Daani n boŋo daa maa puuni paɣaba n ku bɛ daa maa ni n kuli chɛna ka bi zaŋ ʒɛri ʒɛri nima n panpa teebuya zuɣu ka bi shab nyɛla bin ʒi tingabanni ka bi zaŋ katawiya nima n zalizali ka roba sabila pobipobi li

dakaba nyɛla din kuli do kpe ŋɔ maa dakaba maa galisiya pam ka wayanima dondo dakaba maa puuni ka sagbana kuli be zuɣusaa ka kuli sabigi ka kukpal'tihi saya ka tihi sa m-pahi ka duri nyɛla din ʒeya ka kuli saɣimsaɣim

Gbanpiɛla n ʒi kpɛ ŋo maa Gbanpiɛla maa ʒila yaɣa ayi ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka bi zaŋ binyɛra tamtam teebuli maa zuɣu ka karim ma ʒɛya ka zaŋdi daw n tiriti dikpuni zuɣu ka bi ʒiya n yuundi karim ma maa

Duu puuni n boŋo maa ka teebuli ʒɛya ka bi zaŋ laɣari n zaŋ pa teebuli maa zuɣu ka gbanpiɛli so ʒiya ka gbubi kapu ka ti bɛ kapu maa puuni ka bi zaŋ kalo nima n tamtam teebuli maa zuɣu ka fulaawaasi bɛ di shɛli puuni

Kuligi n boŋo maa kuligi maa puuni salin gbiribi nyɛla ban bɛ kuligi maa ni ka ku zaŋ mashin kara ŋo n zaŋ bɛ kuligi maa ni n naan gbiri salima maa bi shab nyɛla ban ʒɛ tingbanni ka tihi bɛ bi nyaanga ka bi kuli kori tankpaɣu puli

Diɛm diɛmdibi n bɛ kpɛ ŋɔ maa diɛm diɛmdiba maa ku nyɛla ban ku bɛ waa ŋɔ ni n ku worila waa ŋɔ ka ku yɛ nyingokoriti ŋɔ ka bi shab zaŋ bansi n piripiri bi nuu ni bi boɣari zaasa ka zaŋ bansi n piri bi naba

Paɣaba nyɛla ban bɛ kpeoɔ maa paɣi maa shɛbi zitingban- ni ka bɛ shɛb wari waa ka zan tanpiɛla n naaŋ pa bɛ nyiŋgooua zʋɣu ka bɔbi bɔbipiɛla ka yɛ nyingo kora bɛ shɛb nema nyɛla neentichera

Paɣaba n doli taba bi galisiya pam n ʒiri taha chɛna ka bi puuni so gbubi guuka ka tia titali ʒɛ bi tooni ka zoya bɛ bi tooni ka tingbani maa ni di ku nyɛla tankpaɣu